Ñaari dalli kóket yu xonxu am lu wèèx ak lu kèrem.

Nit ya ngi lal sèèn basangi si wetti jumaa bi, ñii ngi tóóg ñi ngi taxaw. Jumaa ba ngi am ñaari kulor bu wèèx ak lu green. Ci ganaw mugii am palasi seng ak ay garap.

Otoh banyeh daw sey yoon bi sey wetam Mungi am app palass bunyu weeka i nyerri sey kaw ak i kerri senkeh sey ganaw Mungi am i garab.

Otto ya ngi daw ci yoon bi ci pegam mu ngi am ap taxx yu guddu am ñaari gór yu taxaw. Mugii am tamit ay bopú lal yu ñu wek ay garabu mango.

Nyari njegen nyu gi sagug kenaki gi sol lo wheh ak lo khonkho kenen ka gi def mess sol mbuba bu blauh ak tobai bu blauh si ganaw mugi am ai grapp ak ai gui nyu gi sagug si ai nyahk.

Yoon ba ngi bari ndoh, nit ay ngè hoos ci biir ndoh bi, nye di doh, nye di dawal bicycle. Am tamit auto bu weeh bu nekk chi biir ndoh bi. Chi ganaaw mungi am ay tah yu weeh ak ay palaas.

Keke bu yello ba'ngi taxaw am nit yu nekka ci biir ak ki koy dawal, ci ganaw mugii am palas yu wèèx .

Jigeen ba ngi sol róbbu bu sokola def cèèn nam dèf brigam, jél benna loxom dèf ci ganaw wam benen bi mu tèk ko ci miir bi. Ci suuf ñing ko karó leh ci ganaw ñing ko pentir pentir bu wèèx.

Zimba ba ngi tóóg ci suuf jél benna loxom aj ko benen bi mu tèk ci suuf, upi geeme jém am lèk bu nekka ci bóram, si ganaw xalèh ya ngi tóóg sol sèèn yirèh yu orans.

Xalèh bu jigeen ba ngi taxaw siiñ siiñ bu èm, sol caxa yu green sol mbubu bu am lu bula, lu xonxu, lu yellow ak lu ñuul. Lèttu ay lèttu yu séw kontrol.

Mandarga bu am deseneh jigeen bu sol yereh bu weex tak musoram bu xonxu sol ay jaaru takeu lamam sol chakeu nekeu ci pegeu geej bi geej bangi am garap ak ay pichi yi naaw mu am tamit ay bindi bindi yu nyool ci soof

Nit ay ngi tóóg ci tóógu yu xonxu sol sèèn ay simis def sèèn nek tay, sèèn kanam mugii am ap tabull bu am kompita am tamit ku taxaw ku sol kos ak simis si biir tubay.

Heebar bu am ay bindi-bindi yu honku, am tamit ay bindi-bindi yu ñuul ci kawam. Am juróomi nit yu nekk chi kaw, naari nit yu nekk ci digi ak benn nit ku sol cost, toog nekk ci suuf.

Pell bu nuul bunu werr se merebe mere bage am coloor bu creme se suuf yep nugku karoule.

Haleh bu jegain bage sol roubu bu yelow am lu bulo jel nyari lohom tek se penkam take aye jaaru defarr kanamam defarr bopam def ku pufftes se ganawam muge am aye redou se pegam muge am ab toogu.

Saggi bootekay bu nyool. Bu am zip si digg.

Jigeen ba'ngi taxaw muro lu ñuul jél benna loxom tèk ci garabu mboxu, jél benen loxom bi teyeh ci ay mboxu yu barri.

Mbonaat bu weex bi bang ci suuf bi am lu weex lum sekh ci gemenye nyam.

Mandarga bu am ay bindé bindé yu ñuul ci kaw , bindé bindé yu green ci suuf. Ci koteh bi mu am deséé neh bu am lu xonxu, lu bula, lu green ak lu wèèx.

Palas bi nyu decoreh taable bi nyu lal si lo wheh. Jell ai kass ai paka ai furset ai musuwar tek si kaw taable bi. Si ganaw mugi am ai torguh yu wheh ak yenen yi taable ak tamit ap folawar.

Tabull bu ñu tek telephone plug chaajam tèk eeya piis ak kassu kafèh bu ñuul ci koteh bi mugii am laptop.

Auto bu bulo mungi daw ci yoon bi. Chi pègam mungi am taha bu guddu bu am kuloor bu weeh ak bu green. Chi ganaaw taha bi mungi am ay gouyè. Chi kaw mungi am ay pichi yi ñaw.

Jigeen ba ngi soul roubu bu bulo daf kalam bu wax tahow de wah am kenke ku neka mu soul lu bulo daf musuro bulo kotem mu gi amhe taplow bu wax am bedabeda u bulo am na bena ku soul mbuba graduation ak mbana.

Buntu bunyi taff ak photo bunyu desneh nyatti nit kene kangi tok tiyeh xaleh yenen nyarr yang si pegam am garab bu nekk si ganawam si suff mungi am bindi bindi yu yellow ak yu bula si suff.

Jigeen ba ngi taxaw sol róbbam bu bula takka cèèn sol lamam, ci benen loxom bi mung fa weko am sak bu wèèx , bópam bi mung fa def ay més ci ganaw wam mugii wèèx am ay fulawa.

Mandarga bu bula bu am ay bindé bindé yu wèèx ci kaw ak ci suuf ñu redd ci digi, benna koteh bi mugii am ap desen neh bu xalèh ak mak, mak ba ngi teyeh xalèh bi. Desen ne bu wèèx.

Palas bu bari ay toogu, yu xonxu, yu nyuul, yu weex, ak yu bula, amna tamit ay taabul, yu sokola am lu bula ak lu weex lu nek si kawam, si miir bi mingi am ay foto yunyu desene, nyun ko wekk, ci gannaaw mingi am ab tele, mung si kaw, ci kote bi mingi am fulawa, si suuf nyun ko karu lee.

Oto bu mag mungi daw si talibi, mungi am ay saku yu barri, yu pink. Ci wetam mingi am ab setu bu ñuul .

gaal bang ci bunti gauge bi am juromi niit yufa tog sey peggi gauge bi Mungi am i nak am na tamit sey ganaw i neggi nyaah sey kaw Mungi am nyarri nit yufa tahaw sey ganaw neggi Mungi am guug.

Sow sokala bunu tekk ci palaas bu doomutal. Chi ganaaw sow bi mungi am mirr bi ñuul bunu pentirr bu kirim.

Mandarga bunu dèsènè kom boppu kuloor ba ngi honku ak weeh.

Xalèh ya ngi tóóg fi ñii jangèè ñii ngi ci Kanam ni ngi ci ganaw ñii ngi ci wet bi ñu ngi tabull sèèn kanam, ñi ngi jél sèèn loxoyi tek ko ci kaw tabull bi kaw tabull bi ci kaw tabull bi mugii am foyu Kay.

Gaal bang ci digi gèej bi, nit yang ci biir. Nye ya ngi tahaw, nye ya ngi toog. Am jigeen bu nekk chi digi tè micro, am nu nekk chi ganaaw di tëgu.

Xaleh yangi sol sen yireh jangeh Kay yi nyiyangi taxaw nyiyangi tok tabule mung sen kanam nyi yangi siny nyi di mouny nyi neksi ganaw di joxany.

Nyaari palaati maalo nyungi tégé. Benn mbang ci kanam, benn bang ci ganaaw ay haley jigeen nung ko wërr di lekk. Nyom nyëp pa ing sol robbu bu popul.

Buntu almuarr yunyi week si garab you socola si ganaw mungi am ayy guyi.

Mandarga bu am kuloor bu ñuul ak bu weeh chi digg nung ko dèsènè, dèsènè bu ñuul.

Mandarga bulo, bu am ay bind-bind yu weeh chi kotè bi. Chi benen kotè bi mu am dèsènè bu orance. Ci suuf mu am dèsènè bu weeh ak bulo.

Mandarga bi ñu ajj si know, mu am ñaari, kuloor, bu weex, ak bi xonxu. Mu ngi am ay Binda binda yu weex ak you xonxu. Ci been kotte bi mu ngi am ay fotto xalé, si been foto bi, mu ngi am jigeen. Ci suuf, mu ngi am been nit ku taxaw. Ci know, mu ngi am beenë góor, mu ngi sëggë

Goor yage tahaw rag sol sen mubu yu xonxo ak tubaye yu nuul nyeneye sol sen mbaxana nyeneye teye sen mbaxana amna tamin aye sagg yu neka se suuf yu xonxo nyenenye teye sene sagg nuge wane ganaw.

Bool bu am ay mango yu bari yu nung teglantè. Ci ganaaw mungi am ñaari kuloor bu sokola ak bu bulo.

Paket bu weeh bu am lu xonxu, ak lu buleuh, mu am aye bindi bindi yu ñuul, ak lu weeh.